Daro shiiqidi uttida futto foqowappe shaaketidi giigissana a issi sibata go7ettana giigiss diza futto be ashen deays gootonne qasse fuutto yitoketi huttira gadeekka appe ya baggara guttara guttara beetees

Ha misilezane utta haashshiza aayonne daro uttati de'a gadeza be ashen deays utta haashshidi maano go'ettiza miisha.

Hayssa misileza thukke shaa7ishin de7iza mishiriyo qassi thukke penththissanawu bessidabathane jabani de7ees; qassi kasale xuugeththida thamanne shaa7aydda diza mishiriyo be7ashen de7ays.

hamisile izan issi aaya paapa mita7oykkada eqqeraro be ashin deays appe qasse hari hara hara mita qommotikka de7iza gade garsa beashin deays aaya keeppe do7ada uta utawus

Hayssa misilezanie muuze xaanishin de'izaysanne muuze xaaniza makina hara asatikka aheeran deyaageti beashiin deays appe guyera qasse badanna mitikageetes

hayssa misilezan muuze gakkida muuze harasa efanawu a caanidi diza asati coora asati beettosuna muuze caannidi harasa efanawu giiguti hana makinazikka beettees

daro katta qommoti bayazettana shiiqida katta qommota beyashin deays daro qommo katta qommoti hamsileza beettosona issi bangay dees baqeelay aykkoy daro katta qommoti dizayta beyashin deyays

Waatta boora boorata go,etidi gadeza goyshin de7iza naa beyashin deays waatet utira boorata go7etili gadeza goyishin deees.

Micoora asati issife gididi puuteza tokkanaso bokkishin deiza asata be7ashen deays hibbaynta ataga bantaga tokkanaas giigissishin deiza asati beettosonna.

H misilezan nam'u gosha go'etida trakitetenne qase gadeza gade gidatika betosona, trakitrey gade goyanawu madida mashine

Ha misilezan goshsha bollan de7iza gade be7ashe de7ays goyetti uttidi gakkida kaththatikka de7osona ,qasse goshsha maashiney ee goyettidi ee goyishin de7izayssa be7ashe de7ays.

Zeretidi diccida badala haaththe ushishin de'iza asata be'ashe de'ays; nam'u asati eqqidi haaththi ushishin de'osona.

heyssa misileza bollan gogettidi wurana matida gadezanne goyshen de'iza asanne goshsha maashizineza be'ashen de'ays goyettidi giigiza gade beyashen de'ays

Hayssaa misilezan go'ettishe diza gade beyashen deays mashineza go'ettidi gade go'ishin deiza saa beayda deays ya baggara appe gede baggara qasse gatta keettatakka beyashen deays.

Ha misilezan lo7i uttida wora shempanawu lo7o carko deemmanawu lo7iza woraza beyashin deays woraza garsan qasse giigizi asati asay adhana mala gigi uttida ogeza beyashin dea'ys worazi lo7idi aci uttidaga bea'shin deays.

asilezan issi addey daro qommo mitatu garsan eqqi wotteda addeza be ashin deays dhiqase bollara shamizenne ma7i uttidaza ina mitatu dumma dumma mitatu qommon eqqi otteda asa be ashin deays

hayssa misilezan toketidi dicishen de'iza muuze putettanne matta kotota be'ashen de'ays coora mata kootati shiiqizi de'izayta be'ashshen de'ays

ha misilezan isi meheta himmiza hintancthanne qasseka daro so meheta beyashin de'ays eti qasse biza oge buheda kamett uttis

Heyssa misilezan heemettana bishen deiza meheti huma meheti beettosona eta heymanau bishen deiza asatikka lo7izi diza matikabeettes.

waadhdheti yuttira booratan goshshanchati gadezaa goyishin be ashen deays boorata go7ettidi gade goyishin de7oosona

Ha misilezan daro putet toketanaw gigid dic utida , toketana saatey gaki utida puteta daro qomo mita qomo gidida puteta be'ashe de'ays.

heessa misilezane do'ata woykko meheta akamishin de'iza asatanne akametti diza meheza be'ashin de'ays mehezath imettiza akimenna

ha misilezan wora do'a gidida gaytoppe worau kawo geetettidi idaroto esettiza gammo geetettiza wora do'a be'ashin de'ays na'u gammoti uttigatura be'ashin deays

Daro arbamicce necci saare parkke giddon daroso beetiya wora hare woyko amaaraththora ye meeda ahya geetetiyaget eqi uttiyaeta be7ashe days maata ayko maanas shiiqi uttida guusako.

Nam,u warakanati banta quma demmana shankatiya geeta beashin days namsetira badaanosona banta quma demmana gididi shankati didagidayabadaaniya warakanata beyash hin days.

Heyssa misilezani dangarsay wora garsan maata mishi be ashen deays wora garsan baaskata lemmiri midi diza dangarsaza be ashen deays.